Pɔgeba la zeŋ ba pɛglɛɛ ŋmama kyɛ ka kɔkɔlɛɛ be ba kɔkɔɛ poɔ ka zu lɛɛ be a ba zureŋ kyɛ ka ba maŋ de wagyɛ a ŋmaa ba nyaa poɔ kyɛ de kaŋa meŋ a seɛ ba seɛŋ.

Daa poɔ la ka pogebɔ bebe ba mine mareɛɛ biire ka ba mine meŋ pɛgle a bie kaa kaŋ a zeŋ teŋɛ ka ba duore sɛmaanii aneŋ kɔkɔɔ.

A pɔge nya zeŋɛɛ la ka kataweɛ kyaare o kyɛ ka o duori o kombie ane o kabɛgye ane kaarote a kyɛ zeŋ a kaara ka a pɔge kaŋa meŋ are dendeŋ a kyɛ de ɔraba a koro o tɔsoba.

Bidɔɔlee la zeŋ a pɛgle lɔɔre a maala a bidɔɔlee nya sue kparesɔglaa a kyɛ zeŋ ka a o lɔmaale boma a biŋ a kɔge o k'o maala ne lɔɔre.

Noba la zɔɔrɔ taa ka ba mine faara ba mine meŋ are kaara la kyɛ vɔgle sapige a ba poɔ sɛŋ na ka ba mine meŋ su kparoo ka a e buluu.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

Wɔɔ la are a eɛɛ wɔɔ ayi kaa lɔre meŋ are ka nobɔ a kpɛ beaa lɔre poɔ kyɛ kaa a wɔɔre meŋ a are kaa lɔre paŋ araa seŋsugliŋ.

Dobɔ neŋ poobɔ la are kaa dɔɔ kaŋ taa bone a ngmɛɛrɛ daworo a korɔba one la deaa ba niŋe ba maŋ suee kparoŋ koo e tigroŋ ka ba mine vɔgle sɛpigre ka ba mine meŋ de ba nu a tuo ba zuiŋ.

Weɛ poɔ dunne la are gbeŋne bebe ka wɛnaabo a bebe a gbeŋne kaŋ anaa wɛnaabo zɔɔrɛɛ taa kaa wɛnaabo gaŋ kaa bon bilii a do zeŋ o zu.

Yie la are a yiri kaŋ waa bompelaa ka a kyɛnsere e kohɔlɔ kyɛ ka a teŋɛsɔgɔ a e gerene lɛ ka teere meŋ a are are a yie lomboeŋ.

Zannoo zie la ka bibiire ane ba karema mine a zeŋ ba yelee yɛlɛ a korɔ ba ka ba murɔ laare .

Pɔgebɔ la tona koɔbo tomɔ ba bee a koɔbo zie ka ba mine vɔgle kataweere zu ba mine meŋ ba vɔgle a pɔge ŋa kaŋazaa maŋ su la kparoo ka o pɔge o nuuri kyɛ k'o tona ne a koɔbo toma.

karendie poɔ la ka bibiiri a zeŋ, bamine yɛre ba baagere ba puoriŋ kaa bamine meŋ are leɛ ba pkeɛ a ko taa kyɛ ka dɔɔ kaŋ meŋ are a die dendɔrenoɔreŋ a meŋ su kparoŋ k'o waa benzeɛ

Dɔbɔ bayi ane pɔge la a are kaŋ deɛ boŋ a teɛne o tɔ kyɛ de a nu tooraa toore o nu ka ba de nyɔbogi boŋ tooraa meŋ a toore pɔge a ba nyɔbogo.

Vooten zie la. Ka baŋ kyong lien a gɛre vootere. A poge kang die wie a kyɛ su kparong koo e kparo nuwogre kyɛ e boŋ zie. Ka kanga meŋ lɛ are a lomboɔre seŋ a su kparo pulaa kyɛ teɛ o seɛ ka ba vootere.

Nobɔ la are, dɔɔbɔ la. Ba mine zeŋɛɛ la ka yiri a are a koge ba. Ka ba vɔgele zupelee ka a e doɔre. Ka ba maŋ su kparre koo taa nu, kparre mine ba taa nuuri.

Bibiiri bata la zeŋ kogri zu a bie kaŋa leɛ de la o tɔ soɔ taa a o tɔsoba na sue kparepelaa a ona naŋ de a o tɔsoba bontaa ba su kparoo kaŋ meŋ zeŋɛɛ la a kyuli a kyɛ eŋ naateɛ ka a e dɔre.

Pɔgɔbo la tuo baagire. Ba mene marɛɛ biire ane wagye pulaa. Ka ba mene meŋ vogle sapigre kaa waa kɛrɛkɛrɛe lɛ. Kyɛ su wagye pulaa ane kparo pulaa

Bibilii bata la ka kaŋ a zeŋ a gbɛrɛɛ lɔɔre sakiri zu a zeŋ kyɛ ka o tasoba na kaŋ a zoro tuuro a su kpare pelaa a kyɛ seɛ toraza ka kaŋ meŋ a gaa te are kyɛ pɔge o niŋe.

Dɔɔ la are a su kparoo ane kuree o eŋ la nɔɔtezeere a pɛgle baagi seɛ kyɛ ka kparoo meŋ naŋ waa dɔzuŋ a be a o gɔɔ kpaŋkpane k'o are kyɛ ka dãã meŋ keretere a biŋ a kɔge o.

Pɔgeba la gaa te ɔŋ kõɔ a tuo a ne selebare ba mine tue la a kyɛ pɛgle boma o pɛgelɛɛ galo k'o e dɔre ka ba su kparooŋ ka a kparoo mine e tevaare ka a mine meŋ bonzeere.

Dobɔ banaare la a bebe bayi zeŋɛɛ la a bayi na naŋ zeŋ pog la kaŋ kyɛ kaa dobɔ bata na a are kaa dɔɔ kaŋ a zege o nu kyɛ ka kaŋ areoo niŋeŋ.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

Dɔɔ kaŋa la are ka solarre biŋ o niŋeŋ aneŋ baatere a baatie eɛɛ bomaa nuu a biŋ kɔgaa dɔɔ a dɔɔ suɛ senggilɛnte sɔglaa kyɛ vūūne a nyɔgaa sola.

Nasaaba la, bamine arɛɛ la ka ba mine meŋ zeŋ. Dɔbɔ ane pɔgebɔ la a lantaa. Ba mine sue kparre ka a nuuri e wogiri, kparre sɔgelɔ.

Vūū la a di yie ane lɔɛɛ. A lɔɛɛ die la kaa yie meŋ di ka lɔzeɛ kaŋ wa araa lɔɛ diibu zie. Ka noba meŋ a are poɔ

Wiri zu la ka a dɔɔ du ziŋ a kyɛ pɛgle o tampii ka a dɔbɔ mine meŋ kyɛnɛ tuuro a wiri puoriŋ ka ba mine meŋ bayi a zeŋ a wiri kaŋ zu kyɛ ka pɔgebɔ meŋ bayi a are a wiri niŋeŋ.

Pɔɔbɔ la zeŋ a koɔrɔ bomma ba mine de laa bomma a pare ba gbɛɛ zu ka ba mine meŋ pare tabolɔ zu a eɛɛ bɛŋɛ aneŋ sengkãã.

Demɛrebɛ la a mɛɛrɛ die ba eŋɛɛ ba nuure sɔɔserre a kyɛ vɔgle sɛpigre kaŋ aɛpige eɛɛ bonzeɛ ka kaŋ meŋ sɛpige e bon dɔre kyɛ ka ba su kparebluu ka o nuure maŋ pɔge.

Pɔgebɔ ane dɔbɔ ane bibiiri la a zeŋ sokoɔraa noɔreŋ ba mine pɛgle la a biiri mine ka dɔɔ kaŋa meŋ zeŋ mɔtɔ zu ka a mɔtɔ e buluu kyɛ ka lɔɔre kaŋ meŋ biŋ a waa zeɛ.

Lɔre la are. Ka noba yi are a lɔre niŋeŋ. Ka yire meŋ are. Ka a dɔɔ ane pɔgɔ a areɛ a lɔre niŋe ka a pɔgɔ zeŋ la a lɔre zu kyɛ pɛgle bie. Ka baa meŋ a zeŋ kɔg ba.

Loɛ la a biŋ biŋ a loɛ zaa eɛɛ lodɔre ka yie meŋ a are a yie eɛɛ songosori a are ka noba meŋ a kyɛnɛ kyɛnɛ be a loɛ naŋ are are ka kataweere meŋ a are.

Lɔyaga yaga la are a lɔɛ nya ponsentaa zaa eɛ bompeɛle ka noba meŋ are kyɛ ka mɔtɔre meŋ biŋ biŋ a noba mine zeŋ la a mutter zu ka poolo meŋ are are be noba naŋ zeŋ

Dɔbɔ ane pɔgebɔ la a are ka ba mine meŋ zeŋ teŋɛ sɔgɔ a goɔle ba gbɛɛ kyɛ ka boŋyeni kaŋ a vɔgle boŋ o zu kyɛ ka o taaba na pãã are kɔge o.

Gaŋ gaa paaloŋ kaŋa te naŋ maŋ boɔle ka yuu ɛɛse nasapaaloŋ teŋɛ deme la a ŋmeɛrɛ pɔlɔtese ka fooŋ kaa a pɔlɔtese boma la ba taa a filakiri a yuu ɛɛsee filaki bebe la ka ba taa kyɛ ka a noba waa yaga lɛ.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

Ba seɛrɛ la dɔbɔ ne pooba la pultaa a seɛrɛ aneŋ bibiire ba seɛ monkuri ngmaara kyɛ eŋ kyiimɛ ba gbɛɛ poɔ ba taa gbɛgbala a kyɛ leŋ bomma ba zu.

Patoroo koɔro zie la, ka noba are. Bibiiri eɛɛ bata. Ka nembɛrɛ meŋ e ba nnn. Ka lɔre kaŋ are a e tevaare. Ka dɔɔ meŋ zɔŋ moto a e tevaare. Ka dɔɔ meŋ zɔŋ moto ka boma be a moto niŋe. A noba meŋ naŋ are a patoroo zie taa baagerre.

Nimbɛrɛ la zeŋ langtaa dɔbɔ ane pogebo ka usa flak a maraa die lombore kaŋ kyɛ ka gama a biŋaa ba niŋeŋ ka ba zeŋ neŋ ka dakogro ane teebulɔ meŋ bebe.

Bͻle ŋmeԑbo zie la. Ka dͻbͻ a ŋeԑrԑ a bͻle. Ba mine ŋmeԑrԑ la a bͻle, ka ba mine meŋ are kaara. A bͻl-ŋmeԑrebԑ mine sue kpare peԑle kyԑ seԑ kuri gbԑ-ŋmaara a eŋ sͻͻsere ane naateԑ.

Dɔbɔ ane pɔgeba la be kuorizie ba su la kaaya sɔglɔ ka ba mine meŋ a su bonzeɛ kyɛ ka ba pãã are a kɔge gaŋgaa naŋ biŋ ba niŋe sɔgɔ kyɛ pãã de ba nuuri a manna ne seɛre.

Noba la zeŋ ba eɛɛ noba bawae. Bibiiri be be ane nembɛrɛ. Kaa biiri mine su kpar... kaŋ meŋ ba su kparoŋ, kyɛ kaŋ pɛgle la a bibile kaŋ. Ka dɔɔkpoŋ a zeŋ ka bomɔ be o niŋeŋ.

Poosaraa la are o bundirii maaloo zie o seɛɛ trɔza a su kparoo koo taa nuure kaa bondi maale bomma a biŋ kɔg o.

Dakogro la biŋ a dakogi kaŋzu kapoe anaare la pare a be ka a dakogro mine meŋ zu kapoe bonyeni bonyeni pare a be kyɛ ka a teŋɛsɔgɔ ka kapoe ayi meŋ a biŋ a be.

Bibiiri ane nembɛrɛ la seŋ lantaa ka ba dire bondirii a bondirii nya poɔ kaŋzaa pɛrɛtere maŋ lare la a bondirii poɔ k'o biŋ.

A dɔbɔ nyɛ tue teŋɛ soɔ a de ɔrebare a ennɛ a teŋɛ sɔga ka a dɔbɔ mine pɛgle ɔrabare are ne ka ba mine meŋ nyɔge o kuree a are ne ba mine sue kparre peɛle a seɛ torazare eŋ ka ba mine meŋ su kparooŋ ka a waa buluu lɛ ka ba meŋ are a be.

Bibile la tuo gentɛŋ a kyɛ pɛgle kova ka kaŋa meŋ are kyɛ ka pɔge kaŋa meŋ mare bie a meŋ tuuro o puoriŋ a meŋ pɛgle baagi sɔglaa.

Dɔbɔ ne pogebɔ la ba mine zeŋɛɛ dakoge zu dakogro zu ka mine meŋ are ba zuee kparepeɛɛli kaa ba mine taa magdelee ka ba mine meŋ taa kobilii ka ba taaba na meŋ nyɔgrɔ.

Pɔgesarrebilii banaare la are kaŋ leŋee o zu ka a waa wogre wogre lɛ kyɛ ka o su kparooŋ nimiri naŋ waa nyɛ tevaare ka kaŋ meŋ a su kparoo k'o pɔge o nuuri kyɛ waa bompelaa kyɛ ka ba pɛgle gama a are ne.

Kuree maaloo zie la. Dɔbɔ bayi la maala a kuree. Ba vɔglɛɛ sapigpeɛle, a kyɛ su kparoŋ ko maŋ waa bompelaa kyɛ toore pɔge ba eŋɛ zaa.

Lɔmaaleba la a are ka kaŋ na soba naŋ maala a lɔɔre a vɔgle sapili pelaa kyɛ tuuri o nyɔbogri ka o taaba meŋ naŋ are o puoriŋ a meŋ tuuro a ba nyɔbogo a pɔge kyɛ ka a lɔɔre pãã pare kuruu naŋ waa dɔzɔŋ zu.

Dɔbɔ la are dɔbɔ bata ka kuruu a be a ba sonsogeleŋ. Kyɛ ka adɔbɔ nyɔ… a dɔbɔ bayi nyɔge a kuruu taa. Ka bas u kparoŋ ka o maŋ tore pɔge ba eŋɛ zaa. Ka ba vɔgele zupile ka a e peɛlɛ.

Baagyeraa la biŋ ka kapoote pelaa meŋ biŋ ka a kapoote kyɛllɛɛ mare a daŋkyiniŋ ka filaawa pare a kapooto zuiŋ kyɛ ka faani meŋ ane vūū a yuo are.

Lɔɔre la sãã are ka dɔbɔ yi wa are o niŋe ba eɛ dɔbɔ bata ka kaŋ dɔɔ teŋɛ ka bayi are ka kaŋa meŋ a vɔgle sapige kaŋa meŋ ba vɔgle sapige.

Lɔɔre la are a lɔɔre zie kaŋ waa sɔglaa ka zie kaŋ meŋ waa pelaa ka zie kaŋ waa dɔzɔŋ kyɛ ka dɔɔ ane bie kaŋ pãã be a lɔɔre puoriŋ naŋ yuo a are.

Lɔɔre la biŋ sori zu a lɔɛ nya waa lɔɛ anaare kaŋ e la boŋ zeɛ ka kaŋ e bompelaa ka kaŋ meŋ ziiri mine a waa pelaa kyɛ ka a ziiri mine meŋ waa boŋ dɔzɔŋ ka noba meŋ kyɛnɛ a sori zu.

Poge la are ka bibiire a zo wa nyogoo taa a bibiire eɛɛ bibiire bayoɔbo pogebɔ bebe aneŋ dɔɔ kaa dɔɔ a de o nu a gaa te teɛ o noɔre a kyɛ su kpare nuwogre aneŋ kuri gbɛngmaara kyɛ are ne gbɛgbala.

Noba la are dɔbɔ ane pɔgebɔ la pulli taa ka ba su kparree ba naŋ maŋ buole ka ovarɔɔ kaa waa nyɛ vūū tontonnebo kaayɛ suuree ba vɔgle la sɛpig peɛɛli.

Kogro ane baagere la biŋ die poɔ ka a die lomboe ziiri mine a waa kɔhɔlɔ kyɛ ka a kogro e bompeɛle ka a kapoɛ a dɔgle a kogro zu ka baage meŋ biŋ ka kparoo pare a be o poɔŋ.